Haa ta'u malee, naannoo baadiyaa tokko tokkotti hubannoon hawaasaa galmee dhalootaa irratti qabu xiqqaa ta'uu danda'a. Maatiin hedduun faayidaa ragaa kanaa wallaaluun osoo hin galmeessisiin hafuu ni danda'u.